Hezdzduppe dariyo keethayi de'esi, ciishay Desi, maatay de'esi, gaasheyi Des, zumayi betesi, woray Desi , salo bollan sharay zon'i Desi.

Daro asati ha simidii eeqida eettappe qasekka guye baggani oogey dees oogappe gedde baggan qasi shuuchchara keexxetidakeththay dees pude baggan daro woorati dossonna haassi xellishin zuma bolla qasekka daro gulley zin'ides

paaranja miizati dooso naa bagga maatay dees biitta goyettidayssan eqqida gede baggara qorqoro keeththey dees bude baggara qasseka zuma bolla guulebettes garsa baggan qasseka shuchchara keexettida keeththay dees